Eʋu eve le afima ɖeka le dzĩe ɖeka nye blɔ tɔ alebe ame bubuwo ha gale afima edze abe wole woƒe asinudɔwɔwɔ yiwo ke nye ʋuawo ɖem fia

Ame ve wole nɔnɔmetatala me. Ame ɖeka le awu yi ke ɖi aŋutsiɖiɖi ƒe nɔnɔme ene eye ame Evelia lé dɔwɔnuwo ɖe asi.

Aƒetɔ vi ya le eƒe dɔwɔƒe eye wole asi trɔm le mɔɖaŋu aɖewo ŋuti hena woƒe ŋgɔgbe yiyi le eƒe dɔwɔƒea.

Mɔɖanudɔwɔla aɖe le atitre eye wole mɔɖanua ŋti yike le nɔnɔmetatawo ɖem eye ame ene nɔ kplɔ ŋti edze abe wole nyadzɔdzɔwo xlẽm